Luguddo lwe ligali lwe lyekumukha nga limiliyu lilikamo ni kamabaale iliwo ligali lyekumukha ilyene lilikhutimilakho nga lileyi naabi ni ligulu khungaaki khaliibonekha lyabowakilekho kamafumbi kamawanga

Umundu mutwela ukwarile isaati yekamakhono maleyi ilimo kyimi line kumukhono kwe kumulala wabowelekho khapangiri khamali wahambile isimu mumukono kwe akhakakho khumina ni kumukhono kumulala nga kwahambile isimu ino.

Lukeewa lumiliyu nabi nga lulikho bunyaasi bwa green ni kimisaala kibili kimileeyi nabi. Khu mulukewa ilimo busolo bwe musyisaali bwesi balanga bari tsikhobe nga bwemile musyisisa sye kusaala.

Ano akhundu isi babikha bibindu byesi babumbila kamakhono mumuuli shikofila nga shiwanga khungaaki barakho kamooya nga shisindi babumba, babumba nga tsinzika babumba ni kumurwe kw'omundu nga bakwarisile ikofila

Umundu mutwela uwibowele sitambalo imurwe wakwarire i’tshirt iya blue webowele ni ileso shamwalo ali mushitobo mumesti kamanji akhakhakakho khubyala kumukyeli nga kumukhono mutwela kwa’ambile kumu’kyeli ukundi khaku’byaala .

Umundu mutwela nga wakwarire shyangakyi Sha blue, imbale imali ni tsi sokisi ni tsingato wikhale ano khu pichipichi isi pa parkingile,i pichipichi nga yabonekhane nga ingade nabi yakorakamo.

Bimuli bimiliwu naabi nga bili mulangi iya purple ni izushi ilikho ipambulukha mwipanga indwela itsa ukhakakho khukwa mubimuli bino inywemo butsam butsamu bwesi itsushi yamisa mubibuli niyo bwesi ikholamu bubushi.

Umusani mutwela wemile ano nga wahambile laptop iyewe kumukhono kutwela kwahambile ukundi khekumina walekela kameno kewe ibulafu wafanile uli khutsakha wakwarile ni tsi gaggles mumoni tsewe.

Lukudo lumiliyu naabi nga khulugudo khweliloba bali khukendelakho ne bikele umusani mutwela ukwarire ikofila imali wabowele kamatore kamakali naabi khugaali yewe ali khukhakakho khusindikha, ibwenui we igaali yewe waboyeleyo i'jacket imbesemu.

Kameetsi kamakali nabi namwe i'nyaanza, khu nyaanza khulikho kamaato kabili kali mu rangi imali nga lilyaato lilala liboofu, khakhandi khafwiti, anzye syakhabonekha bulayi ta, i'nyaanga yafwanile ikwiile.

Umwana mutwela uwukhale ano nga warekele kameno kebulafu khatsakha wakwarire i'tshirt imbesemu ilimo tsi line tsimaali ,ni ukundi wamukhale shimbi nga Ali mu tshirt iya blue balolelele eno

I'tractor isawuula kumukunda ela nga ili ni kimipiriti kimiboofu nabi bakirerekho ano khumukunda i'khesawuula bunyaasi nga kumukunda ikumiliisa.

Shishuuma shinaaba tsingubo nga bashilanga bari ishalani. iliyo umundu mutwela uwikhale ni ingubo imwanga shemwalo shimali warerekho kamakhono kewe wabonekhana nga uli khukhakakho khunaaba ingubo

Umundu mutweela nga wa'ambile i'backet mukhono mwewe wakwarile ingubo iye kamakhono kamaleeyi iya'yellow wokeselele kumukhono kwewe itaayi nga wemile khukari munimilo ye kumucheli inyuma wenyu wenimile ino iliyo tsingingi ni'kimisaala

Umundu mutwela wemile mulyaato wakhambile khatimba khesi alobela tsinyeni elanga hasi iliwo kameetsi kamakali naabi namwe isi khulanga khuri inyatsa wakhakilekho khumwatamo khatimba khewe.

Bumuli bumiliyu nabi nga buli mu rangi iya blue, khayushi khe khapamburukha khakwa khukhamuli khalala khanunemo butsamu, butsamu bwesi inzushi yamisa mubimuli nibwo bukyiyeta yakhola bubushi niyo bwola khunga'a buryo.

Umundu mutwela wakwalire i't-shirt ya yellow ililkho tsi'line nga wawambile kamakhoono ke khabowanisa khachapati khalikho lichi ni cabichi ni tsinyanye, chapati khano khukhalanga khuri rolex

Ano iliwo tsikofila tsesi babumbila kamakhono inga indala ibotokhelela ikindi bachibikhile awo bashili khuchimala khuchinaba ta tsindala batsimala batsibikhile ano khumeetsa.

Bumuli bumiliyu nabbi buli ano mukyewa nga bumuli ubu buli muranji imwanga ni imbesemu nga bulikakho ni bwa yellow yellow ,buli ano mukyewa yabwo nga bushili khu'busaala bwobwo bashili ububuta ta

Kameetsi kamanji nabi namwe i'nyaanza nga khundulo khwe nyaanza khulikho kumuyekhe abaandu bemilekho khundulo nga iliwo umwaana umufwiti mutwela wakwarire i'kofila, wa'ambile i'ngeni mukhoono kwe wokeseleleno ni'khakhala khafwiti.

Umundu mutwela ikhaye ano khukharebe wapangakile butimba asii bulimo tsingokho ni tsimbata , wabonekhane inga ukulisa bibindu bino , inyuma iliyo tsi’pikyipikyi tsi’pakingileyo ni bibindi

Inzu eggade naabi nga bayombekhela liloba aluwande we'nzu iliwo basani bali abekhalawo mutwela wekhale khukharebe musesa wakwarile i'coat in boots ukundi wekhale buusa khukutiyi khwenzu

Kamesti kamanji nabi namwe inyantsa , inga inyanga yakwile antsa si’ali khabonekha bulayi , ligulu nalyo khelibonekha lili busa imbakho lufumbi nga khunduro khwe inyansta khulikho kumuyekhe

Ano khunduro khwe kamesti nga kumuyekhe kulikho, ba packingile kho kamato kamangi nabi ni atayikho iliyo bibyombekhe bileyi,,, enyuma we bibyombekhe iliyo kyinyinji , kyinyinji tsilikho bunyaasi bwa’green.

Kameetsi kakatima kamamiliyu nabi nga khundulo khulikho kimisaala kimileeyi ni kamabaale, iliwo umuundu mutweela ukwarire i'saati ye kamakhono kamaleyi ilimo kamaline, umundu yuno umuzungu, wemile khu mabaale khundulo walolelele mu meetsi.

I'khaafu nga eli ni tsinzika tsindeyi naabi tsimwaanga i'ngene eli ya'brown yimile e'nyuma weshishombekhe shesi bombekhela tsimbawo nga khungaki babimbakho kamabati yimile busa yalolelele e'taayi

Kameetsi kamangi naabi nga khunduro khulikho kamabaale kameetsi kano kabonekhane inga inyatsa, umundu mutwela wasunilamo wahambile khataasa khalimo bindu biwanga wafanile utsa khuloba tsingeni.

Luguddo lwe litaaka nga luguddo luuno lumiliyu, khundulo khwe luguddo khulikho bunyaasi ni kimisaala nitayi iliyo sishombekhe shitwela nga shilikho kamabaati kamatalake nichimilyango cha'blue

Shilimba nga shilimo tsinzu tsindeyi naabi tsetsi goorofa ni tsiguddo iliwo tsi'motokha tsingali naabi tsa'parkingile mu'park isi batikhulila basabasi nikhukhwakanila, elah nga babandi balikhubichele khabachenda

Shimuli shimiliyu naabi nga shili muranji iya' nabinjari, shimuli shino shili muchewa, intsushi indwela khempamburukha khetsa khukwa khushimuli shino inunamo butsamu, butsamu bwesi intsushi yamisa mubimuli nibwo bwesi ikholamo bubushi

Kametsi kamanji namwe inyanza nga khundulo khulikho kamabaale umundu mutwela umusungu wakwarile imbale inyimbi ni'sarti imaali wemile wa'ambile khasaala watilile asi khumabaale

Tsikhafu tsingali naabi tsili khulukudo khatsikyenda tsikhafu tsino tsili ni tsintsika kyimileyi nga khulukudo khatsi tsilikhe tsi kyendela khunduro ilikho bunyaasi bumiliyu ni kyimisaala, umwayi wetsikhafi tsino umwene khatsirondakho imbola inyma itaayi imbola.

Umundu mutwela emile ano wetwikhile ebindu mukhasawo nga arele tsi headset mumilo mwe , imile aloleleye itayi ,umundu iyu akwarile i’t-shirt embesemu

Kimichungwa nga bachirere mukhasawu bafumbakakilekho tsindulo kimichungwa kino kimilayi naabi nga chimilala bakhalilemo khabili khabili babikhilemo, kikindi kisiili kimimufu bakirere musaawu.

Khundulo khwenyanza elanga khulikho gamabaale gamagali naabi gesi bashapinga bulayi ekhalekho ni umundu mutwela umuzungu wagwarile isweeta ya green ni mbale imbesemu.

lino liduukha li ligulisa bibindu ibiramba khubuyonjo mumuuli tsi'bucket tsi'sqeezer ni bubundu butayaka bukyaafu nga wamalile khukhweya nga bapanga bimiliyu ela bikali naabi bakulisa

Lukudo lwe litosi nga eyi niyo imotookha i'parkingilewo ,aluwande e'motookha iliwo umundu mutwela wapangile kamatoore kamanji kamene khugari nga ni babandi bemile tsindulo bamulolelele nga khasindikha

Inzila nga yabirira khukari khwa nashimya, inzila yino nga yarura bunyaasi yamiliya. Tsindulo tsiliyo nashimya uwenyukha bulayi nga wakhupa tsilanganyi wamiliya wabonekhanile nga esi balabilila bulayi.

Kameeti kamanji naabi namwe inyatsa nenga antse amaliye shakhabonekha bulaayi nga khumeetsi khulikho lilyaato litweela lili murangi a , lyabonekhaane nga lilikho ni babandu bekhaalekho .